Abezempilakahle nsukuzonke bayakhuthaza abantu ukuthi begeze izandla ngemuva kokusebenzisa izambuzi. Laloba besidla kumele begeze, bengaqeda begeze njalo.

Umama uhlezi ubambe umntwana umongikazi uthontisela umntwana emlonyeni kuqakathekile ukuthi abantwana bethontisele ngazo zonke izinyanga bebavikela emkhuhlaneni efanana labodingidi.

Owesilisa uhlezi, ugqoke isikipa lengwane ekhanda bamhlaba ijekiseni ngumongikazi ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka wavala ikhanda, wagqoka lesifonyo esilombala omhlophe emakhaleni.

Omama bamile bathwele abantwana bababambile abantwana bahlatshwa ijekiseni. Udokotela ugqoke okumhlophe, uhlaba umntwana ijekiseni, umntwana umkhangele ebusweni uvule amehlo amakhulu.

Umama uhlatshwa ijekiseni, kukhona abezempilakahle abagqoke Impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bagqokile izifonyo emakhaleni. ezandleni bagqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Abezempilakahle abamileyo, abesilisa kanye labesifazana ngemuva kwabo amabala abhaliweyo ngokulithanga kwezinye indawo kubhalwe ngamabala amhlophe, bagqoke kuhle kakhulu.

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana kukhona abezempilakahle phakathi kwabo abazobahlaba amajekiseni bevikela abantu emkhuhlaneni eminengi esigcwele esigabeni.

Umntwana uyazethesa ibhakede elilombala olithanga. Impompi ezine lapho abantu abakha khona amanzi. Kukhona umuntu omileyo owesilisa duzane kwempompi.

Abantwana abancane bahlezi bagqoke izikipa ezifananayo, abanye njalo bagqoke izikipa ezilithanga. Kukhona lababalisi phakathi. Abanye izikipa zibhaliwe ngamabala amhlophe emuva.

Umntwana uyageza izandla enditshini. Umntwana uyazithanda ingcekeza akayithandi njalo uyazivikela kweminye imikhuhlane etholakala ngokubamba. Kuqakathekile ukuthi ehlale egeza izandla ngaso sonke isikhathi.

Abantu bamile emgodini okukhiwa khona amanzi kanye labantwana. Umntwana uyakotshoza abanye bathwele izigubhu ezilombala olithanga abakha ngazo amanzi.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform, izihlahla ezinkulu eziluhlaza, ibhakede elilamanzi. Omunye ugeza izandla uyazivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo, ingcekeza kayithandi.

Umntwana unatha amanzi ngemuva kukhona abantu abafolileyo abamele le ukunatha amanzi labo eceleni kulesitulo ngemuva kwabantu kulotshani obuluhlaza phansi.

Umama uhlezi ugqoke isifonyo ababili bagqoke impahla ezifananayo abezempilakahle bavalile lamakhanda umama bamhlola umkhuhlane we bp phezu kwetafula kule laptop.

Abantu bahlezi abanye bamile kukhona abezempilakahle , bayafundisa abantu indlela okumele beziphathe ngayo nxa besiya emacansini, ukuze bezivikele emkhuhlaneni eminengi etholakala ngokuya emacansini.

Abantwana abanengi abamileyo abanye bageza izandla, inditshi elombala obomvu egcwele amanzi, bayazithanda abantwana abayithandi ingcekeza.

Abesilisa ababili abezempilakahle iziphathamandla zihlezi phambili zigqoke kuhle kakhulu amasudu ngemuva kwabo kubhaliwe ngamabala amhlophe abanye bahlezi balalele.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kuhlezi abesilisa kanye labesifazana etafuleni kule laptop lezigubhu zamanzi owesifazana uthwele i mic esandleni.

Sikhona isibhedlela esisebenza abantu abayabe belohlupho kukhona abantu obathola esibhedlela ufike uxoxisane labo ukhiphe okungaphakathi ngoba umuntu engagcina esehlanya kuqakathekile ukuthi ethole oxoxa laye ukuthi akhululeke ngaphakathi.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Abantwana abanengi abajabulileyo, omunye uveze amazinyo njalo bagqoke izikipa, ezilombala ofananayo, izikipa ezilombala olithanga phezulu.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, abantu abanengi bahlezi ezitulweni phambili kukhona iziphathamandla abesilisa kanye labesifazana. Itafula elivalwe ngelembu elimhlophe ngemuva amabala abhaliweyo ngokumhlophe.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo abezempilakahle ababili abahlezi phambili owesilisa lowesifazana Owesifazana ugqoke into elombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu ubambe imayikhi owesilisa ugqoke isifonyo evale amakhala.

Isibhedlela sabantu abagula ingqondo, kugcwele abantu. Abesifazana kanye labesifazana. Abafundiswa indlela okumele bagcine ngayo izihlobo zabo ezigulayo.

Akumelanga umuntu etholakale ehlezi yedwa ebhentshini egoqe izandla eceba ecabanga nzima. Kuyamenza ecine ehlanya. Kuqakathekile ukuthola umngane axoxisane laye akhiphe okusesifubeni sakhe.

Inkazana enhle ebobothekayo eveze amazinyo amhlophe nke ilenwele ezimyama tshu igqoke ijesi elombala oyi pink yagqoka isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo, isakhiwo silamafasiteli amanengi umnyango ulombala omhlophe, phezulu kubhaliwe ibizo lesibhedlela, phandle utshani obuluhlaza lamaluba, izihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Ekiliniki kumbe esibhedlela ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza ifakwe ngamaluba. Izakhiwo ezinengi ekiliniki ziyakhwe ngomduli wezitina ezibomvu.

Ekiliniki ungangena umduli uphendiwe iphetshana elimhlophe elinamathiseliweyo emdulwini libhaliwe ngamabala amhlophe kanye labomvu indlela abantu okumele begeze ngayo izandla.

Omama nyanga zonke kuqakathekile ukuthi behambise abantwana ezibhedlela. Kwesinye isikhathi bayafika bebahlabe ijekiseni, kwesinye isikhathi babathontisele. Abantwana abanengi bayakhala nxa behlatshwa ijekiseni ngoba ibuhlungu.

Esibhedlela ungangena phakathi kukhona isibane esilayithileyo umduli upendwe ngependa emhlophe kulefasiteli phezulu kubhaliwe ngamabala amnyama umduli oyakhwe ngezitina.

Ekiliniki ungangena phakathi kuleminyango eminengi, elamafasitela angenisa umoya kukhona njalo indawo elotshani obuncane obuluhlaza kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza.

Ekiliniki ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza, eceleni ibhakane elimhlophe elibhaliweyo, amabhilidi amanengi atshiyeneyo.

Ekiliniki umduli upendiwe, ubhaliwe phezulu ngamabala amnyama. Emnyango kupendiwe ,ngependa elombala onsundu.

Ekiliniki ikhona indlu lapho omongikazi abahlolela khona izigulane. Kuyabe kulethafula enkulu elombala omhlophe egcwele izinto ezisetshenziswa ngomongikazi nxa behlola izigulane.

Esibhedlela kumbe ekiliniki ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuqunyiweyo okuluhlaza etshanini kule bhakane elimhlophe elibhaliweyo ngama bala.

Abezempilakahle kade besesigabeni. Behamba ngemota enkulu emhlophe, behlaba abantu amajekiseni, bebavikela emkhuhlaneni eminengi esigcwele elizweni.

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyethola usizo kungaba sekiliniki isango lihlala livuliwe ukuze abantu bengene laloba ngabahamba ngezimota bayangena.

Ekiliniki kukhona indawo phakathi, elotshani obuncane obuluhlaza obuqunywe kuhle kuyathelewa. Njalo kukhona imota ethwala izigulane elombala omhlophe nke.

Emakiliniki kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu, ugombolozele iklinikhi. Phakathi kulezihlahla ezihlanyeliweyo eziqunywe kuhle njalo lezinye ezinkulu. Izakhiwo ...

Umongikazi ohlaba umntwana ijekiseni, umntwana uvule amehlo ugqoke ihembe elombala omhlophe ngemuva kukhona abantwana abanengi abahleziyo abagqoke amahembe amhlophe abalindele ukuhlatshwa.

Abantu abafundela ukubangodokotela kumbe omongikazi nxa besesikolo bayabe begqokile amajazi amhlophe bagqoka lamagilovisi ezandleni bafaka lezifonyo emakhaleni. Kuyabe kukhona imithi eminengi eyabe isezigubhini abayabe befundiswa ukuthi isebenza njani.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela, iphetshana elikhulu elimhlophe elibhaliweyo, phezulu amahlamvu ezihlahla aluhlaza. Isandla esibambe iphetshana, abantu bayafundela ukuthi amahlamvu lawa asetshenziswa njani.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kukhona indlu lapho abafunda khona, okuyabe kulamakhabothi okuyabe kufakwe khona imithi abayabe befundela ukuyisebenzisa lezitulo abahlala kizo sebefunda.

Abantu abafundela ukuba ngodokotela. Kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina lemithi etshiyeneyo eyabe isekhabothini elombala omhlophe abakusebenzisa nxa befunda ukuze bebekwazi.

Umama ubegula elensuku ezintathu elalisiwe esibhedlela, umbheda wesibhedlela olombala omnyama, umama usehamba ekhaya ubeke izikhwama zakhe ezinengi phezulu kombheda, elinde abazo umthatha.

Abantu esibhedlela, ababili bamile bagqoke okumhlophe phezulu . Ababili bahlezi ebhentshini lesibhedlela, omunye uthwele umntwana. Isakhiwo esiyakhwe ngezitina, amafasiteli apendiweyo.

Emakhaya akithi kuyakhwe isibhedlela esihle kakhulu esilamafasiteli phezulu laphansi leminyango elombala omhlophe phezulu kwesakhiwo kubhaliwe ngamabala

Umuntu ohlezi enqoleni yabantu abangenelisiyo ukuhamba njalo abanye bayabe begogekile inqola leyi ilamavili uyafuqwa. Esibhedlela kulezakhiwo ezinengi ezipendiweyo.

Abantu abanengi abagcwele ezibhedlela. Abesilisa kanye labesifazana ,owesilisa uthwele ibhokisi elikhulu ezandleni. Ugqokile isifonyo sakhe emakhaleni, lesikhipha esilombala esilithanga.

Esibhedlela kukhona indawo lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalindele kuyabe kulezitulo lamabhentshi zisalindele ukungena zibone odokotela. Phezulu kubhaliwe ngamabala amnyama phansi kuhlanzekile.

Isikhathi esinengi abantu abalaliswa esibhedlela ngabantu abayabe begula kakhulu odokotela besenzela ukuvuka nsuku zonke behlola abantu laba njalo bayavakatshelwa yizihlobo zabo esibhedlela.

Ezibhedlela kukhona inhlanganiso epha abantu bonke abagulayo, abalegcikwane leHIV ukudla. Abantu bayahamba esibhedlela besiyathatha ukudla okuyabe kukunengi.

Izakhiwo ezinengi zemakiliniki kumbe esibhedlela aziplastwanga ziyakhiwe ngezitina phezulu kuyabe kubhaliwe ibizo lesibhedlela ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Esibhedlela yindawo ebuya izigulane zigula imikhuhlane etshiyeneyo, ngakho sikhathi sonke kumele kuhlale kuhlanzekile kungela ngcekeza. Umuntu ogqoke ijazi elimhlophe esibhedlela.

Isibhedlela esiyakhwe ngomduli olezitina ezibomvu. Kwezinye indawo sipendiwe, amafasiteli amanengi. Sibhaliwe phezulu emdulwini.

Abantu belindele ukungena bebone odokotela ezibhedlela kumbe emakiliniki, kukhona izitulo kumbe amabhentshi lapho abahlala khona. Isakhiwo sesibhedlela esibhaliweyo phezulu.

Abantu abagulayo akumelanga bahlale emekhaya kumele behambe ezibhedlela beyethola ukuncedwa ngodokotela kumbe omongikazi, njalo izibhedlela ziyabe zibhaliwe phezulu ngamabala ibizo lesibhedlela. Kukhona njalo lemitshina ehlola abantu abagulayo.

Abantu abanengi baphuma esibhedlela bagcwele umgwaqo wonke abesilisa kanye labesifazana omunye ugade umdududu ibhakane esangweni lesibhedlela elilombala omhlophe elibhaliweyo.

Emadolobheni, uyathola indawo ezithengisa amaphilisi ekhemisi, zilandelana. Abantu bayakhetha lapho okulentengo khona ephansi njalo bayalayelana. Uyathola kugcwele kuleyo ndawo besiya thenga amaphilisi.

Owesifazana ugqoke impahla ezilombala obomvu phansi laphezulu wafaka ijazi elimhlophe nke phezulu uthwele umtshina weBP uhlola ohlezi laye.

Esibhedlela umongikazi ogezileyo omuhle ofake amacici wagqoka ijazi elimhlophe umi duzane kwekhabothi emhlophe egcwele amabhokisi emithi amanengi atshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhanda bavalile, emakhaleni bagqokile izifunyo ezandleni bagqokile amagilovisi.

Owesifazane osegugile ulele embhedeni inwele sezimhlophe eceleni kumi owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhaka bhaka umbambe isandla.

Abanye abantu izikhumba zabo ziyaluma, umuntu ethole ezinwaya eseze ebomvu umzimba wonke, kwezinye izikhathi aphume amaqubu amancane abuhlungu. Kuqakathekile ukuthi begijimele ezibhedlela beyebonwa ngodokotela.

Owesilisa omileyo ogqoke okumhlophe phezulu eceleni umtshina omkhulu olombala omhlophe umtshina lowu bayangenisa umuntu phakathi nxa bemhlola ukhona umbheda lapho umuntu oyabe elele khona.

Abantu bezempilakahle abaqgoke izikipa ezilombala obomvu ngemuva zibhaliwe ngamabala amhlophe, abantu bahlezi abanye bamile abahleziyo bahlolwa ibhiphi.

Umama uhlezi eceleni komntwana ogqoke okuluhlaza, umntwana bamfake ithuluzi esifubeni befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo yomntwana itshaya kuhle, owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe lebhulugwe elimnyama.

Abantu kukhona indlu lapho, abahlinza khona umuntu oyabe egula edinga ukuthi ehlinzwe. Abanye bayabe begqoke impahla eziluhlaza, abanye njalo ezimhlophe bonke ezandleni begqokile ama gilovisi

Umuntu ogula kakhulu abantu bayatshayela ucingo esibhedlela, ikhona imota eyesibhedlela ethwala abantu abagulayo kuyabe kulombheda lapho abalalisa khona isigulane imota ilombala omhlophe.

Owesilisa owezempilakahle ugqoke ijazi elilombala omhlophe umi duzane komtshina omkhulu olombala omhlophe. Umuntu uyangeniswa phakathi esiyahlolwa kulowo mtshina.

Abantu bezempilakahle, abesilisa kanye labesifazana bamile. Bagqoke amajazi amhlophe, omunye ugoqe izandla, bami endaweni ehlanzekileyo.

Abezempilakahle abagqoke impahla ezilombala oluluhlaza okwesibhakabhaka ezandleni bagqokile amagilovisi bezivikela ukuthola amagcikwane amanengi athelelwana ngezandla.

Umuntu bamthatha igazi emunweni ngudokotela ohleziyo ogqoke amagilovisi ezandleni, efuna ukuhlola igcikwane leHIV. Iphepha phansi etafuleni elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Abantu abaphila lomkhuhlane weBP ephezulu. Akumelanga bedle ukudla okulamafutha amanengi, kumele bedle ukudla okuhlanzekileyo. Njalo akumelanga bebheme, akumelanga bebeyizidudla kakhulu.

Abantu abadala, asebekhulile abanengi bandise ukuhlutshwa ngumgogodla ngemuva, uyabe ubuhlungu, kuqakathekile ukuthi bebone abezempilakahle esibhedlela bethole usizo.

Abantu abanengi abahlutshwa ngumkhuhlane wamathambo kuqakathekile ukuthi begijimele esibhedlela. Usukhona umtshina ohlola amathambo abantu bethole ukusizwa, abanye bengacina bengasahambi sebeyizigoga.

Umuntu bambambe umunwe ,uphuma igazi bafuna ukulihlola ,ukuthi bekhangele ukuthi alila igcikwane le HIV . Kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale ekwazi isimo akiso.

Abantu ababili abahleziyo, bonke bagqoke izifonyo. Omunye ugqoke okumhlophe ,ngumongikazi. Uthwele ,kungaba yijekiseni ehlaba isigulane esihleziyo.

abantu abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe itafula elifakwe ilembu elimhlophe phezulu kulomtshina bahlola omune i BP abanye bagqoke izikipa eziluhlaza

Umuntu uhlezi emtshineni olombala omhlophe .Ufake ikhanda bayamhlola ,ukhangele umtshina udokotela umile .Ugqoke okumhlophe phezulu ,usebenzisa umtshina ehlola umuntu .

Abantu abanengi abagulayo abafika belaliswe esibhedlela ngabayabe begula kakhulu. Odokotela bayabe besenzela ukuvuka nsuku zonke ekuseni bebahlola abantu laba babagcina bezebelulame.

Esibhedlela kukhona indawo phakathi okuthiwa kuse"Laboratory". Umduli umhlophe kunamathiselwe amaphetshana amhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo. Kukhona itafula elezinto phezulu.

Abantu ababili omunye ufake ikhanda emtshineni, bayamhlola. Umtshina ulombala omhlophe. Owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe lamagogorosi usebenzisa umtshina.

Abantu abalemkhuhlane wamathambo, abayabe izandla zabo zihlala zibuhlungu. Kukhona umtshina esibhedlela, ofika uhlole amathambo asezandleni. Njalo bayakutshela ukuthi ubuye ngemva kwensuku ezintathu, uzolanda impumela.

Esibhedlela ungangena phakathi, kukhona indawo okuthiwa kuse laboratory. Umduli upendiwe, amaphetshana amanengi amhlophe anamathiseliweyo emdulini, abhaliweyo ngamabala amnyama, kulomtshina olombala omnyama.

Esibhedlela kukhona okungamagabhana okuncane lapho nxa ukhwehlela odokotela befuna isikhwehla sakho, bayasifaka phakathi kwamagabhana lawa bebe sebewahambisa endaweni okuthiwa kuse laboratory.

esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuse labholitholi lapho okuhlala khoa iithi lalapho okuhlolwa khona amagazi wabantu kungaba yizi khwehlela zabantu abakhwehlelayo kugcwele izinto ezitshiyeneyo

Umuntu ulele embhedeni, bambathise ilembu eliluhlaza, eceleni kumi ababili owesilisa lowesifazana abagqoke amajazi amhlophe, umtshina omkhulu ungeniswa umuntu.

Ilembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elabhorethori phezulu kulamathuluzi asetshenziswa ngudokotela nxa eselapha izigulane ezibhedlela.

Umntwana uhlezi ulinde ukuhlatshwa ijekiseni , owezempilakahle ogqoke impahla ezimhlophe ezandleni wagqoka ama gilovisi alombala omhlophe isifonyo emakhaleni ezivalile , itafula eceleni.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni, omama basukume ngobunengi beletha abantwana ukuthi bezothontiselwa bevikela emikhuhlaneni efana labondingindi, bami endaweni elezihlahla.

Abantwana ababili abasesibhedlela abamileyo oyinkazana longumfana. Unkazana ugqoke isigqoko ongumfana ugqoke isikipa. Ufake ithulusi esetshenziswa ngodokotela esifubeni salo oyinkazana.

Izitulo ezisetshenziswa ngabantu abagogekileyo esibhedlela kumbe abalimeleyo abangakwanisi ukuhamba zilombala omnyama ezinye zilamavili phansi umuntu uyakwanisa ukufuqa.

Eminye yemitshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela, phansi iyabe ilamavili amnyama. Udokotela uyakwanisa ukuwufuqa nxa eselanda esinye isigulane esileleyo embhedeni.

Indlu lapho okuhlala khona imitshina esetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Umduli upendiwe. Kulefasiteli. Imtshina ilamavili iyafuqwa eminye ilombala omhlophe.

esibhedlela kukhona okungamakhabothi okuyabe kulamavili kwezinye izikhathi kuyabe kulama shelufu umuntu ogulayo ofakela khona into zakhe njalo kube lemitshina eyabe ilamavili ukuthi udokotela uyakwanisa ukukufuqa esiya kwesinye isigulane

Esibhedlela ungahamba ugula ulezinyo elibuhlungu odokotela bayafika bakuhlole bethathe ithuluzi yabo eyokukhipha izinyo bakukhiphe.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abafaka khona imtshina nxa behlola izigulane ziyangena phakathi zifike zihlale umduli uyabe upendiwe ngependa elithanga kulamafasiteli angenisa umoya

Imitshina eminengi igcwele esibhedlela odokotela abayisebenzisa ukuhlola abantu abagulayo, imisebenzi ayisekho nzima kubodokotela sebesebenzisa imitshina leyo, bengahlola langaphakathi yomuntu ngaleyomitshina.

Esibhedlela kukhona indlu okugcinwa khona imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola abantu, njalo kuyabe kulezitulo izigulane lapho ezihlala khona. Umtshina olombala omhlophe.

Isitulo esifuqwayo esilamavili amnyama. Umuntu uyahlala kiso nxa odokotela bemhlola. Sitholakala esibhedlela lapho abagulayo bafika bahlale khona nxa behlolwa.

Amathuluzi amanengi asetshenziswa ngabodokotela esibhedlela ayabe engawensimbi ecazimulayo okugoqela izigelo. Ngemuva kokubana odokotela basebenzise amathuluzi lawa bayawagezisa bewabeke.

Umtshina olombala omnyama osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane ikhona njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu ogulayo.

Umtshina omhlophe obhaliweyo ngamabala amnyama osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane abantu babuya begula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho odokotela bayasebenzisa imitshina le.

Owesifazane ogqoke impahla eziluhlaza. Ugqokile isifonyo emakhaleni, uvalile lekhanda njalo. Ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Umtshina olombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwezinye indawo ulombala omhlophe, osetshenziswa ngodokotela nxa behlola isigulane eziyabe zibuye esibhedlela zizothola usizo.

Minengi imitshina kulezinsuku esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane Eminye Imitshina leyi iyakwanisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu

Lasemakhaya lakho soku khona imitshina ezibhedlela ehlola abantu abagulayo, siyambonga uhulumende ngokusicabangela esilethela imitshina ezasihlola nxa sigula.

Isikhathi esinengi esibhedlela abantu abasebenzisa amathulusi nxa behlola izigulane ngoDokotela, omongikazi labo balayo imisebenzi abayenzayo oDokotela bazi wonke amathulusi.

Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela, alombala ocazimulayo, awensimbi okugoqela izigelo. Ngemuva kokubana basebenzise amathulusi lawa, odokotela kukhona imithi abawagezisa ngayo bewabeke kuhle.

Umbheda ofakwe ilembu elilombala omhlophe. Eceleni owesilisa ogqoke ijazi elilombala omhlophe lama gogorosi, ubamba umtshina olombala omhlophe.

Ithulusi elombala omhlophe esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola umuntu ukuthi ulayo icovid 19.Nxa eyabe elayo kuyaba lemizila emibili, nxa engelayo kuyaba lomzila owodwa.

Esibhedlela kukhona indlu lapho odokotela abayabe befake khona into zabo ezifana lamalaptop abo abawasebenzisayo . Njalo umduli wakhona ipendiwe, uhlanzekile phakathi.

Ezinye izibhedlela (ikakhulu emaphandleni), bezingelayo imitshina yokuhlola izigulane. Ubethi umuntu nxa egula, bemdlulisele ezibhedlela ezinkulu ezisemadolobheni, lapho okuyabe kulemitshina khona eminengi.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela ikakhulu nxa sebesiyahlinza umuntu bayabe begqokile ama gilovisi ezandleni ukuze bengatholi amagcikwane kumbe bethelele umuntu ogulayo.

Ikhabothi elombala oyisibhakabhaka kwezinye indawo ilombala obomvu. Ilamashelufu phansi ilamavili iyakwaniswa ukuyifuqa izigulane ziyafaka ukudla kwazo phakathi kwekhabothi le encane.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Kukhona njalo eminye imitshina esiyithola esibhedlela ehlola umuntu ingaphakathi yakhe nxa egula.

Umtshina omkhulu olombala omhlophe. Umuntu ogulayo bayafika bemhlalise phansi ngodokotela. Nxa sebemhlola bayasebenzisa umtshina lowu njalo eminye imitshina abayisebenzisayo iyahlola ingaphakathi yomuntu.

Itafula elifakwe ilembu elimhlophe. Phezulu kulembodlela encane, kugcwele amathuluzi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane esibhedlela.

Ezibhedlela minengi imitshina esentshenziswa ngodokotela nxa behlola abantu. Imitshina eminengi yakhona eminye iyabe ilombala omhlophe.

Esibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola abantu abagulayo eminye yemitshina iyabe ilombala omnyama kwezinye indawo icazimula ibhaliwe ngamabala amhlophe.

Imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe, inamathisele iphetshana elibhaliwe aluhlaza. Eceleni libhokisi elilombala olithanga kanye loluhlaza elibhaliweyo ngamabala aluhlaza.

Amabhokisi amanengi phakathi ayabe elemithi, ayabe evalelwe ukuze kungangeni umoya, imbodlela ezilesivalo esimhlophe eyinye ilesivalo esilithanga, abhaliwe amambhodlela.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe lesivalo esimhlophe libhaliwe kwezinye indawo ngamabala abomvu, amaphilisi amanengi phansi alombala olithanga amanye njalo ayabe elombala omhlophe, aqeda ubuhlungu emzimbeni.

Kukhona imithi esetsheniswa ngabantu abalamehlo abuhlungu amanye njalo ayabe eluma. Imithi leyi iyabe ifakiwe emabhokisini alombala omhlophe ababhaliweyo ngamabala amhlophe.

Ikhabothi yensimbi elombala ocazimulayo egcwele amagabha alombala omhlophe phakathi kanye lamabhokisi elemibala etshiyeneyo yimithi esetshenziswa ngabantu nxa begula.

Amanye amabhokisi amakhulu alombala obomvu phezulu, ubhalwe ngamabala amhlophe, phansi kulombala omhlophe lomfanekiso amanye njalo amabhokisi ayabe elamagilovisi phakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe elomuthi, elibhaliweyo ngamabala aluhlaza. Kuqakathekile ukuthi abantu beqale bebale okuyabe kubhaliwe ebhokisini bengakasebezisi okuphakathi. Bazagcina besenza okungayisikho.

Esibhedlela kukhona lapho okugcinwa khona imithi. Umuntu nxa esephumile kudokotela, uyahamba kuleyondawo befike benike amaphilisi. Bamnika lokho oyabe ekubhalelwe ngudokotela.

Abanye abantu abale mizimba ehlala iluma. Kwezinye izikhathi iphuma amaqhubu. Kukhona amafutha udokotela abafika bebanike wona esibhedlela. Ayabe ephakathi kwetshubhu emhlophe, elesivalo esibomvu ebhaliwe.

Igabha lamaphilisi elilombala olithanga elilamaphilisi phakathi. Linamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Isiggubu esikhulu esilombala omhlophe kanye lesivalo sinamathiselwe iphetshana eliluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe ngamabala amnyama. Isigubhu lesi silomuthi wokugeza izandla.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe, elilesivalo esimhlophe, kubhaliwe ibizo lamaphilisi lokuthi amaphilisi aphakathi kwegabha mangaki.

Ibhokisi elilombala omhlophe, elibhaliweyo eceleni. Igabha elilombala omhlophe elilesivalo esibomvu, libhaliweyo ngamabala abomvu. Imithi ephakathi iqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Abanye abantu bahamba esibhedlela sebengasela amandla. Odokotela into yakuqala bayafaka isigulane into ebizwa kuthiwa idiliphu ukuze bathole amandla.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kweyinye indawo oluhlaza ubhaliwe ngamabala amhlophe kweyinye indawo kubhaliwe ngamabala amnyama eceleni amaphilisi alombala olithanga aqeda ubuhlungu emzimbeni.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Amambodlela amancane alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka awomuthi anamathiselwe amaphetshana.

Ibhokisi elilombala olithanga kwezinye indawo omhlophe kanye lokuluhlaza, elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Imbodlela elesivalo esilithanga inamathiselwe iphetshana elilithanga elibhaliweyo.

Imbodlela ezintathu eyinye ilesivalo esiluhlaza zinamathiselwe amaphetshana amhlophe zibhaliwe ngamabala amnyama, izikhathi ezinengi kuyabe kubhalwe ibizo lomuthi ophakathi.

Ibhokisi lamaphilisi liyabe livaliwe lingangenisi umoya lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala aluhlaza kumbe abomvu. Eceleni amaphilisi anathwa ngumuntu ogulayo. Aqeda ubuhlungu emzimbeni.

Ikhona eminye imithi elapha izinyamazana ezigoqela izinja ezifuywa emakhaya, imithi leyi iyabe isemabhokisini alihlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe ngamabala amhlophe.

Izigubhu ezinkulu lezincane ezilombala omhlophe, zonke zilezivalo ezimhlophe zinamathiselwe amaphetshana abhaliweyo, amanye abhalwe ngokumnyama, amanye abhalwe ngokumhlophe ezinye zilombala olithanga

Amabhokisi amanengi alamaphilisi. Amanye alombala omhlophe, kwezinye indawo oluhlaza okwesibhakabhaka abhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi lemilayezo ukuthi asetshenziswa njani.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe phezulu elibhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi. Imbodlela enanyathiselwe iphetshana ibhaliwe ilesivalo esimhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhalwe ibizo lamaphilisi lokuthi phakathi mangaki amaphili amanye alombala omhlophe amanye njalo ayebe alombala olithanga wonke ayaqeda ubuhlungu emzimbeni.

Imithi eminegi eyokukhwehlela iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi. Amanye amabhokisi ayabe elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala aluhlaza kwezinye indawo ebhaliwe ngamabala amhlophe phezulu.

Abalomkhuhlane wetshukela, kukhona amapilisi ayabe esegabheni elimhlophe. Igabha leli liyabe libhaliwe ngamabala amnyama. kwezinye indawo liyabe libhalwe ngamabala amhlophe.

Amaphilisi amanengi bayawafaka emabhokisini ukuze engatshaywa ngumoya amabhokisi ayabe evaliwe, ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama kwezinye indawo labhalwa ngamabala amhlophe.

Imbodlela elomuthi, ilesivalo esi mnyama phezulu, eceleni ijekiseni udokotela oyisebenzisa ukuhlaba abantu abagulayo kwezinye izikhathi.

Imithi eminengi eyelaphayo eyesikhiwa ,ifakwa phakathi kwamabhokisi. Kubesekubhalwa ebhokisini ibizo lomuthi lendlela abantu okumele besebenzise ngayo umuthi.

Imbodlela yomuthi ilesivalo esiluhlaza inamathiselwe iphetshana elimhlophe lokuluhlaza ibhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo ibhaliwe ngamabala aluhlaza

Ibhokisi elilombala olithanga, oluhlaza kanye lomhlophe. Lilomfanekiso. Libhaliwe ngamabala aluhlalaza. Eceleni imbodlela elesivalo esimhlophe ebhaliweyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe eceleni lilombala owesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo labhalwa ngamabala amhlophe.

Amaphilisi amanengi bayabe bewafake phakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe elombala omhlophe ebhaliwe ibizo lamaphilisi ngumbala omnyama lokuthi mangaki phakathi njalo asetshenziswa njani, anathwa njani amaphilisi.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe libhaliwe ibizo lamaphilisi labhalwa lokuthi amaphilisi phakathi kwebhokisi mangaki kuqakathekile ukuthi amaphilisi ahlale evaleliwe ebhokisini engatshaywa ngumoya.

Ibhokisi lomuthi elilompala oluhlaza, omhlophe lolithanga elibhaliweyo ngamabala amnyama. Eceleni ibhodlela elesivalo esilompala omhlophe ebhaliweyo layo.

Amambodlela amancane alomuthi, afakwe amaphetshana amhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lomuthi. Njalo asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela.

Isigubhu esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka sibhalwe ngamabala amhlophe. Ibhokisi elilombala olithanga phezulu kanye lomhlophe obhaliweyo ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Amabhokisi amanengi ayabe elomfanekiso wabantwana abancane. Umuthi oyabe uphakathi uyabe unathwa ngabantwana.

Ibhokisi lomuthi elilombala olithanga kwezinye indawo omhlophe kanye loluhlaza. Kubhaliwe ngamabala amnyama. Eceleni imbodlela yomuthi, elesivalo esimhlophe ebhaliweyo.

Ibhokisi elilombala olithanga emaceleni libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakasebenzisi okuphakathi kwamabhokisi beqale bebale bezwisise ukuthi kusetshenziswa njani.

Imithi eminengi, ungabe uyiphiwe esibhedlela kumbe uyithenge ekhemesi yonke yandise ukuba semabhokisini ayabe evaliwe njalo iyabe ibhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni ayimihlobohlobo etshiyeneyo amanye alombala olithanga amanye alombala onsundu amanye alombala omhlophe imbodlela ezilezivalo ezimhlophe ezinye ezimnyama.

Imithi eminengi enathwa ngabantwana nxa begula iyandise ukuba lemfanekiso ebhokisini. Umfanekiso lowu sebengabe befake umntwana omncane njalo amabhokisi akhona ayabe elombala olithanga ebhaliwe.

Abesifazana ababili abahleziyo bayaxoxisana kuqakathekile ukuthi omunye nxa elento emhluphayo athole umgane ozaxaxa laye akhiphe okusesifubeni sakhe ngoba engacina esehlanya .

Abantu kumele bexoxisane ukuze omunye engacini ecabanga nzima ecina esehlanya. Kuqakathekile ukuthi adinge umngani ozaxoxisana laye akhiphe okungaphakathi kwesifuba sakhe okumhluphayo.

Esibhedlela sabantu abagula igqondo kugcwele abantu abanengi abamileyo, abanye bahlezi omama njalo baphethe abantwana abanye baqhiyile emakhanda. Isakhiwo esiyakhwe ngezitina.

Abantu ababili omunye ugqoke impahla eluhlaza umile ekhanda ugqoke okumhlophe omunye uhlezi embhedeni ugqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka.

Umntwana okhamisileyo wavula amehlo uyamangala, eceleni umbheda okulala khona umntwana. Ifasiteli elingenisa umoya umduli upendiwe kuhle uhlanzekile.

Umtwana omncane ulele embhedeni, olamalembu amhlophe nke. Ufakwe amatshubhu emakhaleni amncedisa ukuphefumula, kanye lasemzimbeni. Umntwana uzwa ubuhlungu.

Abantu abasegangeni bahamba emgwaqweni abesilisa kanye labesifazana bagade amabhasikili bajabulile bayazithokozisa. Basendaweni egcwele izihlahla eziluhlaza.

Abantu bezempilakahle abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhanda bavalile njalo emakhaleni lakho bavalile ngezifunyo, ezandleni bagqokile amagilovisi.

Umuntu ulele bayamhlola. Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe ufake isifonyo emakhaleni esilombala omhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe indlu ipendwe ngependa elithanga.

Umama uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe. Uqhiye ngeqhiye elombala omhlophe, uthwele umntwana, eceleni kulomntwana ohlekelelayo osekhulakhulile bajabulile beyimuli.

Abantwana abancane abajabulileyo. Omunye uyabobotheka uvule amehlo lamazinyo amhlophe. Baqakeza izandla bayazihlabelela, abantwana bayathanda ukuhlabela njalo bahlala bejabulile ngasosonke isikhathi.

Abantu abathathu abagqoke izikipa ezilombala omhlophe bamileyo abalandelayo bakhanya betshingisana okunye. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla eziluhlaza abanye njalo abantwana abami egangeni okulotshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinengi.

Abantu bezempilakahle bamile. Abanengi bagqoke impahla ezifananayo, eziluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhanda bagqoke ingwane eziluhlaza. Bafakile izifonyo bonke emakhaleni.

Umama ogqoke iqhiye ekhanda, eceleni kwakhe kukhona umongikazi ogqoke impahla ezilombala omhlophe. Umama uthwele umntwana kwesinye isandla ubambe ithawulo.

Abantu abanengi abasemkhankasweni abajabulileyo abanye sebephakamise izandla emoyeni. Abanye bagonene bayabobotheka , abanengi bagqoke izikipa ezifananayo ezibhaliweyo phambili ngamabala amhlophe.

Abantu abanengi, abesilisa baya emkhankasweni .Abanye njalo baphakamise izandla emoyeni, ubaba ugqoke ikepesi ekhanda uyabobotheka.

Abantwana bayathanda izakhiwo eziyabe zilemibala etshiyeneyo, bayabe bethanda imibala yona leyi etshiyeneyo, njalo phakathi kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza ezinde lezakhiwo ezinde.

Abantu abagade amabhasikili basemgwagweni egangeni, abesilisa kanye labesifazana, bami endaweni egcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezilamahlamvu aluhlaza.

Abantwana abancane bayazithokozisa , bayadlala babambene izandla kanye lombalisi wabo eceleni. Utshani obubuhlaza , abantwana bayathanda ukudlala, kuyenza behlakaniphe.

Abantwana abakhubazekileyo bahlezi ezitulweni. Esinye silombala omnyama kanye loluhlaza, esinye silombala omnyama loluhlaza okwesibhakabhaka

Abantu abamileyo kanye labahlezi ezinqoleni ezilamavili, abagogekileyo kunqola lezi uyakwanisa ukuzifuqa, ziyahamba ngoba zilamavili.

Abantu abathathu abagqoke amajazi alombala omhlophe ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa phambi kwabo imitshina elombala omhlophe Kanye lomnyama bakhangele emtshineni.

Itafula elikhulu elilombala omhlophe. Owesilisa omileyo ugqoke ijazi elilombala omhlophe umi duzane komtshina olombala omhlophe . Umduli upendiwe . Phansi kuhlanzekile .

Owesifazana olukileyo ikhanda ngento elombala omnyama. Ugqokile ijazi elilombala omhlophe. Engabe engumuntu weze mpilakahle.

Abantu abamileyo abesilisa labesifazana, abanengi bagqoke okulombala omnyama phezulu, omunye ugqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka, itafula elifakwe ilembu izitulo zokuhlala.

Owesifazana olukhileyo ikhanda ngento elombala omnyama ugqoke okumhlophe. Uvoxavoxa umuntu oleleyo wakhangela phansi. Indlu abakiyo umduli upendiwe.

Owesilisa ohleziyo ubambe i laptop ngesandla itafula kukhona umabona kude ukhangele eceleni ikhetheni elilombala omhlophe nke.

Umuntu omileyo, ogqoke okumhlophe, phambi kwakhe kule computer . Indlu ami kiyo igcwele imithi eminengi efakwe emabhokisini, kungaba ngamaphilisi kungaba yimithi yokukhwehlela okuthengiswayo.

Abantu abamileyo umama uqhiyile ikhanda uthwele umntwana omncane umuvale ngethawulo elombala omhlophe owesilisa ugqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhaka bhaka ukhangele umama eceleni.

Owesilisa uthwele imike esandleni ugqoke iyembe elemikhono emide elombala omhlophe ngemuva amabala abhaliweyo amhlophe, umduli upendiwe umabonakude emdulwini.

Abantu abanengi omama abalabantwana, abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe, baxoxisana labomama indlela okumele begcine ngayo abantwana abancane bebavikele emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Abantu ababili abahleziyo. Omunye uthwele iphepha elimhlophe esandleni Ngemuva kwabo kulekhabothi elamabhuku. Basendlini ephendwe ngephenda emdulwini.

Umuntu ulele bamvale ngelembu elimhlophe, phezulu unqunu bayamhlaba ngemuva umuntu ogqoke ijazi elimhlophe esandleni ugqoke inkombalanga.

Umuntu ulele embedeni bayamelapha. Umongikazi ugqoke impahla eziluhlaza, ezandleni ugqokile amagilovisi, ngemuva kwakhe kulomtshina omhlophe omkhulu.

Umntwana uhlezi uvule amehlo, bayamhlola endlebeni besebenzisa ithuluzi eyinsimbi, udokotela ugqoke ijazi elimhlophe phezulu, wagaxa ithuluzi yokuhlola inhliziyo eyabodokotela.

Umuntu olukileyo ekhanda ubophile inwele zakhe, ugqoke okulombala omhlophe nke phezulu, ubambe insimbi ecazimulayo elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo. Kukhona amalambazi adliwa ngabantwana ayabe ephakathi kwebhokisi elilombala olithanga libhaliwe kanye lamaphilisi lemithi yokukhwehlela, amafutha okugcoba, siyakuthola ekhemisi.

Imithi eminengi esemthethweni siyithola ekhemisi, kuyabe kulekhabothi elombala omhlophe ligcwele amabhokisi amanengi kakhulu alemithi phakathi, kungaba lamaphilizi kungaba lomuthi wokukhwehlela.

Isivalo sekhemisi silombala onsundu. Sinamathiselwe iphetshana elimhlophe. Iphetshana leli libhaliwe ngamabala amnyama. Umduli eceleni upendiwe.

Amabhokisi amanengi angaba lamaphilisi kumbe lemithi okunathwayo, andiswe ukubhalwa phandle ngamabala ibizo lomuthi lendlela okumele amaphilisi asetshenziswe ngayo.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kungaba seKhemisi. Ezinye ziyafaka ibhakane elimhlophe emdulwini eliyabe libhaliwe ngamabala aluhlaza ukuze abantu bengathwali nzima nxa bedinga indawo.

Abantu bagcwele phambili ekhemisi, abanye ngaba phuma phakathi beqeda ukuthenga imithi, abanye njalo ngasebe hamba, abanye bayathutsha bagade imidududu baya ekhemisi ukuya dinga imithi etshiyeneyo.

Amabhokisi alombala otshiyeneyo elinye lilombala obomvu libhalwe ngamabala amhlophe alandelayo alombala omhlophe kanye loluhlaza abhalwe ngamabala aluhlaza. Abekwe ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elilombala omhlophe elibhaliweyo esifubeni ngokuluhlaza, ugqoke iyembe phakathi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka uveze amazinyo amhlophe.

Imithi eminengi eyelapha izigulane siyithola emakhemisi njalo iyabe isemthethweni. Iyabe igcwele phakathi kwamabhokisi amanengi alombala otshiyeneyo njalo ebhalwe ngamabala angafananiyo.

Indawo ezinengi ezithengisa imithi kungaba sekhemisi zandise ukubhalwa phezulu emdulwini ngamabala amnyama ibizo lendawo ukuze abantu bengalahleki abadingayo.

Abantu abanengi nxa bebhalelwe ukuthi beyethenga imithi baqonda ekhemesi kulapho okuthengiswa khona imithi . Abanye njalo bayabe behamba ngezimota bayafika bezimise phandle bengene bethenge.

Kulezinsuku odokotela esibhedlela sebefika bebhalele abantu abagulayo emabhukwini abo beyethenga imithi, kungaba ngamaphilisi. Abantu bayaxwayiswa ukuthi beyethenga emakhemisi.

Ikhabothi elombala omhlophe igcwele amabhokisi alemibala etshiyeneyo. Amabhokisi lawa amanye engabala maphilisi, amanye abe lomuthi njalo ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Imithi eminengi ethengiswa ekhemisi, kungaba ngamaphilisi, iyabe ifakwe emabhokisini avaliweyo. Umuntu ufika azivulele nxa eqeda ukuthenga, njalo amabhokisi akhona ayabe ebhailwe.

Izakhiwo ezinengi okuthengiswa khona amaphilisi ziyabe zibhaliwe emidulwini ukuze abantu ababuya bedinga indawo bengathwali nzima kubhalwe ibizo lekhemisi. Abanye ngababuya ngezimota befike bezimise phandle bengene bethenge.

Imbodlela ezimbili ezomuthi ezibhalwe ngamabala amhlophe, ezilezivalo ezimhlophe eceleni. Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza, elinye elilombala obomvu elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Ekhemisi kulapho esithola khona imithi eqondileyo, abanye njalo bayayithengisa emgwaqweni kodwa abezempilakahle bayaxwayisa abantu ukuthi nxa odokotela bebabhalele imithi ukuthi bethenge beqonde ekhemisi.

Ekhemisi kulapho okutholakala khona imithi esemthethweni njalo eminengi. Imithi leyi iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi. Kungaba ngamaphilisi, kungaba ngumuthi wokukhwehlela lezinye izinto ezinengi nengi ezithengiswa ekhemisi.

Indawo ezinengi emakhemisi zandiswe ukuba lamabhakane. Ezinye njalo ziyabe zibhaliwe phezulu ngamabala aluhlaza ibizo lekhemisi. Ungangena phakathi kugcwele izinto ezinengi eziyelapha ubuhlungu emizimbeni yabantu.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza egcwele amabhokisi amanengi agabalamaphilisi kumbe lemithi yokukhwehlela, kuyathengiswa ekhemisi. Abantu abafuna imithi kumbe amaphilisi baqonda leyondawo ekhemisi.

Ekhemisi kuhlala kuvuliwe ukuthi abantu bengene bezothenga kungaba ngamaphilisi begula njalo izakhiwo ezinengi ezekhemisi ziyabe zibhaliwe phezulu ngamabala aluhlaza ibizo lendawo.

Ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza ilamabhokisi alemibala etshiyeneyo elinye limhlophe lilombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe elinye libhaliwe ngabala abomvu.

Ikhabothi elombala omhlophe egcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo amanye amhlophe alokubomvu amanye njalo amhlophe abhalwe ngokumnyama .Amabhokisi atshiyene lemithi ephakathi iyehlukene yelapha izinto ezitshiyeneyo

Amabhokisi abekwe ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza, amabhokisi lawa manengi njalo atshiyene okukhanya ukuthi imithi ephakathi iyehlukene njalo engabe eselapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu nxa bebhalelwe ngodokotela amaphilisi okuya thenga kumbe imithi bayahamba ekhemisi. Ekhemisi uyathola izinto ozinengi ozifunayo ezithengiswayo njalo amakhemisi amanengi ayabe ebhaliwe phezulu ibizo lendawo

Umama uhlezi, uqhiyile. Bamhlola umkhuhlane weBP. Itafula elifakwe ilembu elimhlophe. Owesifazana uhlola umama, ugqoke ijazi elilombala omnyama phezulu.

Izakhamizi zisukume ngobunengi. Kubuye abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe lamagilovisi ezandleni , bezohlola izakhamizi imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni okugoqela umkhuhlane weBP.

Abantu besilisa abamileyo kanye labesifazana abagqoke izikipa ezifananayo ezibhaliweyo ngamabala amhlophe ngemuva phambi kwabo kulotshani obuluhlaza tshoko kukhona njalo abanye abamileyo.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni izakhamizi zisukume ngobunegi bazo, zilanda ukuzohlolwa imkhuhlane etshiyeneyo okugoqela umkhuhlane wegcikwane le hiv.

Abezempilakahle abane abamileyo abesilisa kanye labesifazana bami bathatha umpikitsha ngemuva umduli onamathiselwe amaphepha abhaliweyo ngokumhlophe kwezinye indawo.

Abantu bagcwele emagcekeni, abesifazana labesilisa, kukhona abezempilakahle, bezohlola abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Bagqoke amajazi amhlophe lamagilovisi ezandleni alombala omhlophe.

Abantu bezempilakahle bavakatshele abantwana besikolo. Abagqoke ama uniform, omunye ugqoke ijesi .Phezulu ilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, uthwele imayikhi ,ugqoke lesifonyo esimnyama emakhaleni.

Abantu abanengi abagcwele umgwaqo baya emkhankasweni, abesilisa kanye labesifazana. Ngemuva kwabo kukhanya izakhiwo ezinengi kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza lentaba.

Abantu bezempilakahle bahlezi ezitulweni abesilisa kanye labesifazana amatafula avaliwe ngamalembu izigubhu zamanzi phezulu kwamatafula kanye lamaphepha abanye bayabhala.

Abantu bagcwele bayemkhankasweni. Abesilisa kanye labesifazana. Abanye bathwele amaflegi, abanye bathwele amavuvuzela alombala olithanga. Bagcwele umgwaqo wonke. Ngemuva izihlahla ezinkulu ...

Abantu abahleziyo , owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi ezandleni .Ubambe omunye umunwe emthatha igazi efuna ukuhlola igcikwane le HIV.

Abantu basemkhankasweni bayazijabulela, bagcwele abesilisa kanye labesifazana. Abantu abagqoke izikipa ezilombala omhlophe abezempilakahle, ezibhaliweyo ngemuva.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esikolo besiyafundisa abafundi indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bengatholi amagcikwane, begeze izandla beqeda ukusebenzisa izambuzi.

Abantu ababili omunye ngowezempilakahle ugqoke okumhlophe phezulu . Ubambe eyinye into esandleni. Ugqoke lamagogorosi .Duzane kwakhe kule tafula .Ohleziyo ugqoke iqhiye ebomvu.

Umuntu uhlezi embhedeni ugqoke okuluhlaza ekhanda, uphakamise isandla. Phambi kwakhe, umuntu ogqoke impahla ezimhlophe umzimba wonke, wavala lekhanda, wagqoka isifonyo emakhaleni, lamagilovisi ezandleni.

Abantwana bahlezi phansi. Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa besidla behlale phansi. Phambi kwabo kulokudla, ngemuva kulezakhiwo lezihlahla.

Abantu abanengi abagcweleyo abamileyo kanye labantwana. Umama uqhiyile ikhanda uyabobotheka ukhangele umntwana. Umntwana unqunu phezulu uvule amehlo, bambamba lapha engalweni.

Kulezi insuku isikhona ithuluzi esetshenziswa ngabantu emakhaya nxa umuntu efuna ukuzihlola igcikwane leHIV, njalo abanye bayahamba esibhedlela beyebahlola igcikwane leHIV.

Umuntu wezempilakahle ufundisa umama uqhiyile ikhanda, indlela okumele beziphathe ngayo njalo bezivikele ngayo ukuze bengazithwali. Uthwele usiba lebhuku ubuza umama, uyabhala.

Umama ulele mbhedeni uthwele umntwana omncane umfake phezukwakhe esandleni ugqokile indandatho utshadile umduli olombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umtnwana ulele ugqoke ingwane umongilazi eceleni uyamhlola ugqoke okulombala omhlophe, indlu abakiyo ipendiwe ngependa elithanga phezulu, phansi ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu ababili ababambeneyo abazijabuleleyo owesilisa lowesifazana bayahleka bonke baveze amazinyo laba sokungaba yindoda lomfazi abathandanayo.

Umntwana wesikolo oyamukelayo, unkazana osekhulile ogqoke isikipa esilombala omnyama. Ulenwele ezinkulu eceleni isaka elikhulu elilombala omhlophe utshani obuluhlaza phansi.

Abantu ababili , owesilisa kanye lowesifazana. Owesifazana uyabobotheka ,uveze amazinyo amhlophe nke .Laba bobabili kungaba yindoda lomfazi abajabulileyo.

Kulezi insuku kukhona imitshina esihlola omama abazithweleyo, umama ahle abekwazi ukuthi umntwana omthweleyo ngongumfana kumbe ngoyinkazana. Siyayibonga ithekhinoloji.

Abantu ababili abajabulileyo, bayahlekelela bonke baveze amazinyo amhlophe babambene. Owesifazane lowesilisa, laba ababili sokungaba ngumfazi lendoda bezijabulele.

Owesifazane uhlezi ugqoke okulombala omnyama phansi laphezulu ufake ijakhethi, uzithwele isisu sesisikhulu uthwele umganu olokudla uyadla.

Umama ulele embedeni olombala omnyama, uthwele umntwana oyinkazana ogqoke ingwane eyipink. Umama esandleni ulendandatho utshadile, umduli olombala oluhlaza okwezibhakabhaka.

Owezempilakahle owesifazane ogqqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka njalo uqhiyile ekhanda wagqoka lamacici ubambe into elombala oluhlaza okwesibhakabhaka phmabi kwakhe ukhona umama ohleziyo

Abantu abayenza ezemidlalo, kukhona imitshina emikhulu abafakwa kiyo behlolwa njalo umtshina lowu uyabe ulombala omhlophe. Umuntu uyabe elele embhededni embathiswe ilembu elilombala omhlophe.

Kukhona odokotela abahlola abantu abayenza ezemidlalo, ukuthi imizimba yabo ingabe ikulungele ukudlala kumbe ukugijima. Bayabe begqoke amajazi amhlophe phezulu wabopha lethayi.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi bevoxavoxe imizimba yabo ukuze ihlale iqinile, njalo abanengi bayahamba ejimu besiyasebenzisa imitshina ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Owesilisa ojimayo uyazivoxavoxa ingalo zakhe ziqinile, engaba ngumuntu ogijimayo kumbe odlala ibhola. Abantu abadlala ibhola kumele imizimba yabo ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, kungaba yikudlala ibhola bandise ukulimala. Kuqakathekile ukuthi umuntu ethole usizo bengakamgijimiseli esibhedlela ukuya hlolwa ngodokotela bemelaphe.

Abantu abanengi abathanda ukugijima, kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi kakhulu emzimbeni ngoba nxa begijima abanye bayaginqa. Umuntu nxa eginqa uyaphuma amanzi emzimbeni so kuqakathekile ukuthi ewabisele.

Owesilisa ugqoke uyazivoxavoxa ngumuntu ohlala egijima ugqoke okumnyama phansi laphezulu njalo uqinile njengomuntu ojimayo. Abantu abanje abaphombukubanjwa ngumkhuhlane nje.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, kukalutshwana ukuthi umdlalo uphele umuntu engalimalanga. Ngakho umuntu angalimala, kuqakhathekile ukuthi agijimele esibhedlela. Kukhona iyinye insimbi ecazimulayo, odokotela abafika bemnike yona ozabe ebambelela khiyo nxa ehamba. Iyamncedisa ukuthi engezwa ubuhlungu kakhulu.

Amagogorosi agqokwa ngumuntu, ibhuku lapho umuntu obhalela khona, umakhala ekhukhwini olombala omhlophe, ithulusi yabodokotela abahlola ngayo inhliziyo yomuntu ukuthi itshaya kuhle na.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela, ngumtshina olamavili phansi uyafuqeka. Ulombala omhlophe phezulu ulomabonakude.

Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane ikhona ithulusi abayifaka esifubeni befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle .

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Kukhona ithulusi abahlola ngayo inhliziyo ukuthi itshaya kuhle, izigelo abazisebenzisa nxa behlinza abantu, omakhalekhukhwini.

Umntwana ukhamisile bayamhlola lapha emlonyeni, owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe lesifonyo emakhaleni ubambe ikhanda lomntwana ngesinye isandla. Uthwele umtshina ehlola umntwana emlonyeni.

Abantu abathathu abamileyo. Bonke bagqoke izifonyo emakhaleni ezilombala oluhlaza okwe sibhakabhaka. Ophakathi laphakathi ugqoke ijazi elilombala omhlophe. Phambili kukhona umtshina olombala omhlophe.

Owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, ugqokile emakhaleni isifonyo, uthwele umtshina omhlophe uhlola umntwana ohleziyo ogqoke isikipa esilombala olithanga.

Itafula elombala omhlophe, phezulu icomputer ,umduli ulombala omhlophe kukhona izthulo ezilombala omhlophe, umbheda okulala khona umuntu.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ezigoqela omakhala ekhukhwini bayabhala ibizo lomuntu ogulayo besebenzisa omakhala ekhukhwini, ithuluzi yokuhlola inhliziyo ukuthi itshaya kuhle.

Izihlahla ezinengi esizithola egangeni ezinye ziyabe zilamaluba alithanga izihlahla zonke lezi kulapho esithola khona imithi yesintu esithi singayisebenzisa imizimba yethu iqine singasagula guli.

Egangeni kulapho okugcwele khona izihlahla ezinengi ezitshiyatshiyeneyo . Ezisetshenziswa ngabantu nxa begula , izihlahla lezi, abanye bayathatha amahlamvu bewawomise. Bebesebewagiga besesetha kube ngumuthi wempuphu besebenzise.

Izihlahlakazana ezimila egangeni zonke ziyelapha abantu abanengi sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu kulezinsuku ngoba ilula ukutholakala amaphilisi asethengiswa.

Abantu abanengi bayathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala. Abantu bayahamba egangeni beyezidingela izihlahla bebuye bezelaphe ngazo.

Eminye imikhuhlane iyabe idinga ukuthi umuntu asebenzise imithi yesintu ukuze iphele du njalo imithi leyi siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ungathatha amahlamvu kumbe impande.

Egangeni kulapho esithatha khona izihlahla siyezicola ,siqale siwomise amahlamvu .Kucine sokusiba ngumuthi ,abantu abakhwanisa ukuwufaka elambazini nxa besidla.

Imithi eminengi esiyisebenzisa nxa sigula , siyathola ezihlahleni ezigcwele egangeni eziyabe zilempande , ezinye zilamahlamvu aluhlaza , ezinye njalo bethatha amaxolo besiyazelapha zitholakala lula

Izihlahlakazana ezimila endaweni egcwele amatshe, zandise ukunaba azikhuli zisiya phezulu. Abantu bayabuya beziquphuna bethatha impande besiyazelapha, abagulayo.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilomkhuba aziphombukubanjwa nje nanoba yisiphi iskhathi, abanye bayahamba ekuseni ilanga lingakaphumi besiyazigebha.

Izihlahlakaza ezilamhlamvu amakhulu aluhlaza esizithola egangeni. Izihlahla zemvelo ziyelapha njalo zitholaka lula. Abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu nxa begula.

Imithi eminengi eyesintu kulezinsuku sebeyihlanganisa leminye eyesikhiwa beyifake phakathi kwamabhokisi ayabe etshiyene amanye njalo ebhaliwe ngokumnyama amanye amabhokisi alombala olithanga.

Eminye imithi yesintu bayayihlanganisa leyesikhiwa, bebesebefaka ezigubhini ezilombala olithanga, ezinye njalo ziyabe zilombala omhlophe, zibhaliwe ngamabala abomvu ezinye zibhaliwe ngamabala amnyama.

Eminye imithi yesintu iyagigwa ibe yimpuphu abantu beyifake emagabheni amakhulu elezivalo eziluhlaza okwesibhaka bhaka eminye njalo bayayisebenzisa injalo iyizigojwana.

Amanye amaphilisi ayenziwa ngamahlamvu esiwathola egangeni. Bayabe sebewahlanganisile lemithi yesintu besenza lawo maphilisi, alapha ubuhlungu emzimbeni nxa umuntu egula.

Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni, kukhona abantu abakwazi ukuthi izihlahla eziyelaphayo yiziphi, njalo egangeni kukhona izihlahla ezilobungozi ebantwini okungamelanga bezi sebenzise.

Abantu bayahamba egangeni besiyadinga amaxolo ezihlahla ukuze beyebilisa emakhaya banathe nxa umuntu egula. Amaxolo ezihlahla yazisa kakhulu.

Imithi yesintu eminengi iyawonyiswa ibe isifakwa phakathi kwenginga umuntu agige njalo eminye abanye bayakwanisa ukuyisebenzisa injalo iyizigojwana eminye njalo bayafaka elambazini nxa besidla.

Umuntu oyabe egula ebulawa ngumkhuhlane wesiki abantu besintu bandise ukumlapha ngezigodo abazithatha egangeni bezifake emanzini enathe okwensuku ezintathu uyabe esesizwa ngcono njalo iyaphela.

Eminye imithi yesintu sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa beyifake emabhokisini amhlophe ayabe ebhaliwe ngokuluhlaza njalo eceleni elombala olithanga okubhaliweyo ngokuluhlaza.

Izihlahlakazana ezinengi egangeni ezinye ziyathela izithelo ezidliwa ngabantu ezinye njalo ziyaba lamaluba zonke izihlahlakazana ezigcwele egangeni ziyelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Ukuzihambela egangeni uyezidingela amahlamvu ezihlahla ezithize kuyanceda kakhulu njalo kuyelapha eminye imikhuhlane amahlamvu esiwathola egangeni aluhlaza.

Amahlamvu acijileyo, amade, aluhlaza, isihlahla lesi siyelapha imikhuhlane emzimbeni, umuntu kumele abekwazi umkhuhlane olatshwa yisihlahla lesi.

Amahlamvu amancane esihlahlakazana esimile egangeni. Amahlamvu lawa angaba lusizo emuntwini ogulayo, abanye bayawathatha bebilise ebe sebenatha umsobho wamahlamvu lawa ayelapha ikakhulu nxa umuntu ekhwehlela.

Izihlahla zamalemoni, uyathatha ulemoni ulisike uthathe iginger kumbe igarlic uhlanganise ubilise ube usunatha umsobho, uyalapha kakhulu emuntwini okhwehlelayo.

Abantu abanengi abagaxe izikhwama basegangeni endaweni ephuma amanzi njalo elezihlahla ezinengi eziluhlaza bezidingela imithi yokuthi bezalaphe nxa sebegula emakhaya.

Imithi eminengi eyesintu, sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa, beyifake emabhokisini. Amabhokisi amanengi ayabe elembala etshiyeneyo ebhaliwe ngukumnyama kumbe ebhaliwe ngokubomvu.

Amanye amahlamvu bengaqeda ukuwabilisa bayathela umsobho emagilasini, abantu bebesebenatha umsobho ikakhulu abayabe bekhwehlela uyalapha isifuba ngaphakathi umsobho.

Imithi eminengi eyesintu kulezi insuku sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa beyifake emagabheni . Amagabha lawa ayabe elombala omhlophe elezivalo ezimhlophe .Ebhaliwe ngamabala abomvu kumbe eminye beyifake ezigubhini.

Ezinye izihlahla zilamahlamvu acakileyo amade. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni ziyelapha eminye imikhuhlane emizimbeni yabantu abagulayo ukuze baphile.

Izihlahla zemvelo ezigcwele egangeni zilusizo empilweni zabantu abagulayo ezinye zakhona ziyelapha eminye imikhuhlane emizimbeni yabantu njalo zitholakala lula.

Izihlahla ezinkulu, eceleni kulamazenge. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza njalo izihlahla lezi zingabe ziselapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu abagulayo.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ezemvelo ziyelapha, njalo zilula ukutholakala. Yikuhamba egangeni uyezigebhela egangeni nxa ugula ,ubuye uzelaphe .Abantu abanengi sebesebenzisa zona.

Izihlahla ezigcwele egangeni ziloncedo kakhulu empilweni zabantu kanye lezifuyo emakhaya kulesihlahla okuthiwa lichena isihlahla lesi nxa inkukhu sezigula sezisifa bayafaka phakathi kwamanzi anathwa zinkukhu.

Okunye ukudla kwesintu okuyakha umzimba kugoqela amathanga, amacarrots lokunye okunenginengi. Ungadla ukudla lokhu umzimba wakho uyahlala uhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Isihlahla esimila egangeni esilamahlamvu acijileyo amakhulu aluhlaza, isihlahla lesi abantu bayathatha amahlamvu aso nxa begula beyebilisa emakhaya banathe.

Ezinye izihlahla ezisegangeni esizisebenzisa nxa sigula, abanye njalo bayazinathela loba bengaguli ukuze imizimba yabo ihlale iqinile ingabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo kukhona izihlahla eziyelaphayo kanye lezifuyo ezifuywe emakhaya ,kulesihlahla okuthiwa yichena inkukhu zingagula bayazifaka phakathi kwamanzi anathwa zinkukhu .

Okhokho bethu kudala babengayi ezibhedlela njalo izibhedlela zazikhatshana, umuntu ehamba umango omude. Ngakho babethi bengagula beyegangeni beyedinga amahlamvu ezihlahla ezithize bazelaphe.

Abantu abanye egangeni bayathatha amaluba alombala olithanga abanye njalo ngabathatha amahlamvu ezihlahla bebuya befike bewafake phakathi kwama mbhodlela ayabe elezivalo ezimhlophe.

Ezinye izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza egangeni ziyabe zilabantwana ababomvu, izithelo ezidliwa ngabantu ukuze imizimba yabo iqine njalo amahlamvu lawa eselapha eminye imikhuhlane.

Isihlahlakazana esimila egangeni esilahlamvu amancane aluhlaza, zonke izihlahla ezigcwele egangeni ziyelapha. Umuntu kumele abekwazi ukuthi izihlahla lezi ziyelapha iphi imikhuhlane.

Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu abaphobhu kugulagula imzimba yabo ihlala iqinile njalo ilula ukutholakala imithi yesintu.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza. Izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu empilweni zabantu, abanye nxa begula bayazelapha ngazo, abanye njalo bahlala bezinatha ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ziyabe zilamahlamvu amancane aluhlaza kanye lamaluba alithanga. Zonke izihlahlakazana lezi ziyelapha umuntu ogulayo oyabe ephethwe yimkhuhlane etshiyeneyo.

Amahlamvu aluhlaza agcwele egangeni. Amahlamvu lawa alomsebenzi, ayelapha eminye imikhuhlane, amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo. Umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla esinje siyelapha umkhuhlane onje.

Isihlahla esimila egangeni esilamahlamvu acijileyo aluhlaza. Amahlamvu angabe eselapha eminye imikhuhlane emzimbeni. Umuntu kumele abekwazi umkhuhlane olatshwa ngamahlamvu esihlahla lesi.

Zinengi izihlahla egangeni eziyelaphayo, ezilamahlamvu aluhlaza, kukhona isihlahla okuthiwa ngumganu. Umama nxa eqeda ukubeletha uyathatha amaxolo aso efake emanzini abesesihlalela siyelapha iqolo.

Isihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamahlamvu acakileyo aluhlaza, ezinye njalo zilamaluba alithanga. Zonke izihlahla lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo. Ziyelapha njalo ziyayenza imizimba ihlale iqinile.

Abantu abanengi abasebenzisa izihlahla zegangeni imizimba yabo iqinile abahlali begula nje ngakho izihlahla zemvelo ziyanceda kakhulu empilweni zabantu.

Izihlahlakazana ezilamaluba amhlophe ezinye njalo ziyabe zilamaluba alithanga ezigcwele egangeni. Izihlahla ziloncedo kakhulu empilweni zabantu, ikakhulu abagulayo, ziyelapha.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu acijileyo phambili silamaluba amhlophe sisithola egangeni siyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu abagulayo.

Egangeni kumila izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo, ezinye ziyadliwa, ezinye azidliwa. Njalo kukhona ezinye ezifana labolude labodelele abantu abazikha besiyayenza isitshebo ngekhaya, ziyaqinisa imizimba.

Izihlahla zemvelo ziyelapha, izihlahla zemvelo zilusizo empilweni zabantu abagulayo umuntu akathwali nzima yikuzihambela egangeni ayezidingela izihlahla abuye ezilaphe yikho abantu bethanda ukusebenzisa ngoba zitholakala lula.

Egangeni sithola izinto ezinengi . Izihlahla ezilamahlamvu amancane , izihlahla ezithela izithelo ezidliwayo, izihlahla ezilamaluba amhlophe amanye njalo abomvu. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni zilosizo kakhulu empilweni zabantu .Ziyelapha eminye imikhuhlane.

Ezinye izihlahla eziyelaphayo abantu bayazihlanyela emagumeni abathwali nzima ukutshona besiya egangeni, izihlahla lezi zigoqela izihlahla zamalemoni , isihlahla samagwava ,siyanceda kakhulu emuntwini okhwehlelayo amahlamvu aso.

Umama umile uqhiyile, ugqoke isigqoko esimhlophe. Phambi kwakhe kugcwele imiganu eminengi elemithi yesintu kugoqela lamatamatisi ngemuva kwakhe izihlahla ezinengi lotshani obuluhlaza phansi.

Izihlahla ezigcwele egangeni ezinye ziyathela abantwana abamhlophe kukhona isihlahla abantu abahamba besiyasidinga kuthiwa ngum'hagawuwe silabantwana abamhlophe abadliwayo ungasidla umzimba uyaqina.

Amahlamvu amakhulu aluhlaza. Amahlamvu lawa abanye bayawathatha nxa belezilonda beyekhamela umsobho wamahlamvu esilondeni. Siyaphangisa ukuphola njalo abanye bayawabilisa benathe amanzi.

Izihlahlakazana ezimila eceleni kwendawo lapho okugcwele khona amanzi kungaba sedamu kumbe emfuleni izihlahlakazane lezi ziloncedo ziyelapha eminye imikhuhlane nxa umuntu egula.

Egangeni sithola yonke into. Kukhona izihlahla ezilamaluba alithanga, kukhona njalo ingcekeza phansi, kuyabe kugcwele amaphepha konke lotshani, izihlahla ezinengi ezisegangeni ziyelapha imikhuhlane eminengi.

Ezinye izihlahla ziyamila duzane kwemakhaya akulasidingo sokubana abantu batshone besiya egangeni. Izihlahla lezi ziyanceda kakhulu ikakhulu nxa umuntu egula uyakwanisa ukuthatha amahlamvu azelaphe.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezinye zilamahlamvu amakhulu aluhlaza ezinye njalo zilamhlamvu amancane zonke izihlahlakazana lezi ziyelapha izifo emzimbeni yabantu abagulayo okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla silapha wuphi umkhuhlane.